hotele hotelete yineemmoti duucha hoyite sagale worranni barie tenne sagalidaddi didan sagale worranni sagale calla worranniha ikkikkinni gallanni baseno heedhanno tennete holxelete angannirichuno worranni worriruno kayinni uminke womaashshinniwe uminke birreni hidine ita dandiineemmo horo afira dandiineemmohu anganke noorinni callaati

baankete apilikeeshine baankete apilikeeshinne tenne horoonsi'neemmo huduuchu dane apilikeeshine hee'ra dandeetanni tenne kayinni balanxe horoonsi'rate albaanni insa baanke hatti hineemmote horoonsi'neemmo uurrinsha yitinonke garinni uurrinsha yitino garinni calla horoonsi'neemmo tenne balanxe baankete apilikeeshine horoonsi'rate albaanni insa yitino garinni assahasiissaare assa yittinore baalanqa assa hasiissanno

bondubbateineemmorichi odiinnehu konne odiinne duuchu daniinni loonsoonnihu bondubbate neemmoti kaajjadu odiinninono shaqqada odiinnino no mine horeyonsi'nane odiinnino no mannu uddirate horoonsi'ranno odiinninono iintannire nangannire loonsi'nanne odiinnino no konne odiinni kayinni fushshinannihu giddoonni qolle maanxe moorroonnihu gede assineeti

mobaili baankete suuqubbaate yineemmorichi mitti yineemmoti mittu manchi umisinni kae assannohoricho ikkikkinni mittu manchi mare baankete mine loossanno loosaasine ledo ikko baankete uurincha mine loossanno manni woy halafootuwe baankete mine harunsiisannore ledo hakkuri ledo xaade assanno assooteeti konne assoote assihu gedensaanni insa amarikkinni bubbexe eima mittu manchinni wolu manchira sono soqqano dandaanno quxule soorre calla soyaano soqqano dandaanno ha yooti yaate

gobbayidi daddali biiro yineemmoti mitte uurrinchaati mangittete uurrincha ikki tara dandeetanno duuchu manni gamba yee mangittetewiinni fajjo adhe uurrisino uurrinsha ikka dandeetanno woxu soorro kooske yineemmoti kayinni mitto birra itophiu birraxa labishshadhinummore tophuu birra ameeriku birra qolte soorite itophuu birrinne ameeriku birra qayaartei soorrite uyitanno ha yo hatte woxxu soorro kooske yineemmo

dijitaalate baatooshiha yooti yineemmote tini daga hangansa adhitinoricho mangittewiinni adhitinoricho mayammaansa xawisannoricho adhite hakkuwi adhitinorira tumo ikkannore woy baatooshe ikkannore mangittete baattannoha yooti yaate

kuni mobaeli baankete suuqubbayineemmoti mangiste baxxe doorte dagate kuni horo aano kuni dagate iima lowo qarra diabbanno edhiabbanno yite abbitinoricho ikkino daafira daga baalanti sumuuwite adhite kuko'uira koffiitukkinni daga baalanta ammansiisseenna ammane adhe horoonsi'rannowe loosi'ranno loosooti yaate

gobbayidhi dandali biiro yineemmoti uurrinshate tenne uurrinsha duuchu manni gamba yee mangitteewiinni fajjo adhe uurrisira dandanno mangitte umisinni uriuurrisino uurrinsha ikka dandiitanni laminte giddoedi gobbano gobbayedhi gobbano qayyadhitannore sooridhanorinni horo afidhanno

dikkote yineemmoti duuchu dano diinni daanno labishshaho hinteemmorino daanno angeemmorino daanno uddi'neemmorino daanno supirimaarkeete tineemmoti kayinni dooramino diinnich heerannowaate jaba dikkooti kalqete dikkooti yaate butu keteneemmoti kayini uddi'neemmorichedhimeemmoreej kowatte uddano darbata dooniyya bapaxtino dano diinni dhineemmowa butu kete yineemmo

onilayannete hidhanna hiramate halllineemmoyete mittu manchi ngasi bura birre amadikkinni bura birre angasi nookkiha angasi noo bilbilinni baankete mine woy babbaxxitino uurrinsha yitinosi gare horoonsi'ratenni yanna angasi noo bilibilinni ko'iicho hasi'rinoh hidhara hasi'rino manchi ledo soorrer hasi'rino richi ledo soorre daanno haywatte onilyinnete hidhanna hiramate haryootine

agunna sagalete mine yine baandoonnihu mittu manchi ago hasi'rinohu sagalete mine iaannokki gedeeti sagale hasi'rinohu agu mine iannokki gedeeti ago hasi'rinohu wey borreessinoonni borro lae agu mine yaanno mine ianno gede sagale hasi'rinohu borreessinoonni borro albaanni leeltanota nabbae buuxa rosinohu hakkoye naabbaye agu mine anno gedeeeti

baanke taphiligeehchine oroonsi're hasi'nommoro balanxe baanke yitinore afa hasiissanno baanke yitinori gobbaanni oroonsi'nommoro maya qarri xaadannoonkero afanoo baanke yitino doogonno horoonsi'noemmoro maa afi'neemmoro balanxe afa hasiissannonn kunne baalanka afate insa amarri shi qiine insa ledo xaande hasaafa hasiissanno

dagate faansh shiqisha dagate afaansha shiqishayaa wole doogonni kaa'lote dagate afaansha shiqinsha yineemmoyete mangitte shiqisha dandiitanno mittu egennaamu egennosinni dagate afaanshu gede asse egennosi widoonnu qole ikkiteho afaanshu gedeasse aannonsa egenno hattee umosinni afaanshaho yineemmo

dikko, dikkote yinannire basera duuchuri heerannol dikkote yineemmo basera hirannohunna hidhanno manni xaade soorro kalaqanno baychooti. Suuqetete yineemmoteti hidhannohunna hiramannohu xaade soorro kalaqanno. butukete yiti yineemmoti udi'neemmo uduunne afi'neemmo baseeti yatte

baankete ailikeeshine baankete apilikeeshiine ara aanno ara assanno aer fananno yineemmotera baankete apilikeeshiine balanxe apilikeeshinnoibate gambooshinni diirishi'ne baankete loossanno hattee huurrincha giddo loossanno manni amarre egennaammunniwa hakkuri insa yitino gariinni haa'na bino roonsi'neemmoa yoote yaate

baankete atilikeeshinne baankete apilikeeshine yineemmoetini baankete uurrinsha insa uyitanno horo hakkaanni qolle afi'neemmo doogo rosiissannonke kultannonke garaati yaate tenne baankete apilikeeshine bankete uurrinsha hatti baxxe nafajjite insa uyitanno uwaantehu insa uyitanno looso hakkaanni qolle afi'neemmo hayyo uyitannonke horo hattee baankete apilikeeshineetini

neinshuraanse doochu dani uurrinsha no dani uurrinshaati inshuraanse tineemoti mannu fajjotenni uurrisino uurrinshaati fajjotenni hasi'rino deerrinni uurrisi'ranno uurrinshatte inshuraansete yineemmo tinni unshuraanse uurrisi'ranno manni danu baabbaxxeyo qarri iillannoite iillinosi karri deerrinni baatooshshe witara yee uurrisino uurrinshaati yaate

gobbayidhi daddali biironna woxu soorro koosike yineemmohtetini mittu manchi wole gobbnni mitte gobbanni wole gobbara qole daddalu doogo loosanno woyitewe daddalu asattu assanno woyite mereero hoheedhe kaa'litanno uyitanno kaa'looshsheeti yaate hakkoe uurrinsha kabanna kawiido gambase xaadissannota hatte gobbayidhi daddali biironna woxu soorro kooske yineemmo